Umama uhlezi ucimezike, uyayesava ijekiseni ugqoke isikhipha esilombala omnyama bamhlaba ijekiseni engalweni ngumangikazi ogqoke impahla zesibhedlela wagqoka lesifonyo emakhaleni.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe bamhlaba ijekiseni, bemvikela emikhuhlane eminengi esihlasela abantu abesilisa. Ugqoke isifonyo emakhaleni, ubambe ingalo uzwa ubuhlungu.

Abezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela emkhuhlaneni bagqoke okumhlophe bavala amakhanda kanye lobuso. Ezandleni bagqoke amagilovisi. Amagilovisi alombala oluhlaza. Bami endlini ependiweyo umduli.

Umama uhlezi ugqoke isikipa esilombala omnyama, waqhiya ikhanda. Ugqoke amagogorosi. Isifonyo esilombala omhlophe emakhaleni. Bamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle ogqoke amagilovisi ezandleni lejazi elimhlophe.

Imikhuhlane eminengi esihlasela abantwana ngakho abezempilakahle sebebhoda ezigabeni behamba behlaba abantwana amajekiseni kwesinye isikhathi bebathontisela bebavikela emikhuhlaneni leyi esigcwele.

Owesilisa osesibhedlela uhlezi usekhulile selenwele ezimhlophe ekhanda umongikazi ugqoke imphahla eziluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovisi ezandleni wagqoka lesifoni emakhaleni

Umuntu ukhamisile, ucimezile bayamhlola emlonyeni. Kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka lesifonyo emakhaleni, ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebegqoka izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo bayavala kanye lamakhala ngezifonyo emakhanda bayagqoka okulombala omhlophe

kulokhe kwabalomkhuhlane we covid 19 owaqeda abantu amazwe amanengi abantu bezempilakahle kulezo isuku sebehlala begqokile imphahla zokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ezandleni bagqoke ama glovisi, bahlaba abantu ijekiseni ebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo elizweni

Kulezinsuku abantu kumele behlatshwe amajekiseni minengi imkhuhlane esihluphile elizweni ngakho abantu kumele behlatshwe amajekiseni bevikelwe kuleyo mikhuhlane khona abezempilakahle abayabe bebahlaba.

Kulezi insuku abezempilakahle sebehlala begqoke impahla zokuzivijela. Ukuthi bengatholi umkhuhlane. Bevala amakhanda, ubuso. Ezandkeni begqoka amagilovisi alombala olithanga.

Omama bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo. Baqhiyile emakhanda. Ukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uhlola umama umkhuhlane weBP. Uqhiyile ekhanda udokotela.

Umama uvela kukha amanzi uthwele ibhakede elimbala obomvu ekhanda walengisa elinye elilompala olithanga esandleni usegangeni kugcwele izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantu abahleziyo kukhona abezempilakahle bayafundisa izakhamizi. Bathwele amaphepha ezandleni bayabhala. Abezempilakahle kukhona ababafundisa khona, indlela okumele baziphathe ngayo ukuze bezivikele emkhuhlaneni eminengi kanye lemuli zakho.

Abantwana bakha amanzi edamu. Amanzi lawa awahlambulukanga yonke ingcekeza iyawela phakathi. Abantwana bazacina begula ngokusebenzisa amanzi lawa bebanjwe ngumkhuhlane wesihudo.

Umkhuhlane wecancer ohlasela omama ikakhulu ezibelethweni usuqede omama abanengi, ngakho odokotela bayanxusa bonke omama ukuzohlola izibeletho esibhedlela bengakabanjwa ngumkhuhlane. Bethole usizo kusasemasinyani.

Emakhaya bengaqeda ukudla abantwana bayagezisa imganu beyechaya endaweni okuthiwa kusengalaneni. Kuyabe kugejelwe izigodo phansi bona bachaya phezulu

Abezempilakahle bahlala bekhuthaza abantu ukuthi bengasebenzisi amanzi angcolileyo kumbe bengawanathi ngoba amanzi angcolileyo ayabe elamagcikwane phakathi. Abantu sebengabulawa ngumkhuhlane wesihudo.

Abantu basesibhedlela abanye bahlezi abanye njalo bamile. Bagqokile izifonyo emakhaleni. Owesifazana ogqoke ingwane elombala omhlophe phezulu lesikipa esilombala obomvu esibhalwe ngamabala amhlophe phambili.

Abantwana besikolo abasekilasini, abagqoke ama uniform, ngemikhuhlane esihluphile elizweni, abantwana abanye sebegqoka izifonyo besiya esikolo, bezivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abamileyo eceleni kwesakhiwo kukhona izigubhu phansi ezinengi ezinkulu ezilombala olithanga ngemuva kwabantu kulezihlahla ezinkulu ezinde ezilamahlamvu.

Abantwana besikolo bamile abafana lamankazana bayanatha amanzi , kukhona itanka elombala omnyama enkulu eyamanzi , bathwele amankomitsho alombala aluhlaza abanye

Abantu bakha amanzi bathwele amabhakede alombala olithanga kukhona omama kanye labantwana labesilisa impompi ziphuma amanzi bami duze lendawo elezihlahla eziluhlaza.

Omama bahlezi, baqiyile emakhanda. Ukhona udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe. Usebenzisa umtshina, uhlola umama i'BP'. Ngemva kukamama kulotshani okuncane okuluhlaza.

Abantwana abahleziyo abajabulileyo omunye uphakamise umunwe phezulu uveze amazinyo amhlophe uqamele itafula ngemuva kwakhe kukhanya okumhlophe lomduli obhalileyo ngamabala amhlophe.

Abantu abamileyo endaweni elotshani obuluhlaza kukhona owesilisa othwalisa umntwana isigubhu ekhanda isigubhu esilombala olithanga ngemuva kwabo kukhanya izakhiwo ezinengi

Abantu abahlezi phansi esibhedlela sabantu abagula ingqondo, omama baqhiyile emakhanda abanye njalo babhabhule abantwana owesilisa omileyo phambili ngemuva kubhaliwe ngamabala amhlophe

Kwesinye isikhathi umuntu engaswela umuntu wokuxoxa laye kumbe umngane elento emhluphayo uyayehlisa inyembezi, ngakho muntu kuyadingeka ukuthi nxa kulento emhluphayo aphumisele phandle kwezinye izikhathi abanye bacina behlanya ngokucabanga kakhulu.

Inani labantu abazibophelayo selisehla eRwanda abantu abanengi babeswela abantu bokuxoxa labo yikho babecina bezibophela bezibulala kodwa khathesi kukhona abantu asebexoxisana labobnxa belohlupho.

Kukhona ilanga elakhethwa ngabantu bezempilakahle elabantu abagula ingqondo. Bayabe behlezi labo bexoxa, bekholisa njalo kuyabuya lezethekeli ngalelo langa.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni, bafike bafaka amatende abo endaweni elotshani obuluhlaza, amatende amhlophe. Kulezitulo ezilombala omhlophe. Abantu basukume ngobunengi bezolatshwa kuleyo ndawo mahala.

Abantu bezempilakahle bavakatshele ubaba uhlezi ebhentshini ngemuva kwabo kulezihlahla zama banana baxoxisana lobaba ubaba uselesikhathi egula akafuni kuya esibhedlela.

Ezibhedlela ezinengi kumbe kungaba semakiliniki isikhathi esinengi kuyabe kulebhakane elìmhlophe eliyabe libhaliwe amabala amnyama Ibizo leKiliniki ukuze abantu bengalahleki kwesinye isikhathi kulenombolo zocingo.

Abasebenzi abanengi abasebenza esibhedlela bayagqoka impahla ezilombala omhlophe kanye lasekhanda, njalo kukhona imbheda elamavili phansi. Uyakwanisa ukuyifuqa.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abantwana abancane nxa begula kakhulu ababalalisa khona abahlanganisi abantwana abancane labadala kulembheda lapho abalala khona lamafasiteli angenisa umoya.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki ,ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncani obuluhlaza. Phakathi kotshani kuhlanyelwe izihlahla ezinhle, izakhiwo ezinengi .Lebhakani elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela.

Umntwana omncane ohlezi phezulu kwetafula elombala onsundu unqunu phezulu udokotela uhlezi phambi kwakhe umfake ithulusi yakhe esifubeni efuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yomntwana.

Abantu ababili abahleziyo abesilisa. Omunye ngudokotela uhlola isigulane esihlezi phambi kwakhe. Engabe esihlola amehlo, usebenzisa umtshina olombala omnyama.

Isikhathi esinengi umuntu nxa egula kakhulu udokotela uyamhlalisa esibhedlela kukhona imbheda lapho abalala khona njalo abantu bayabuya bezobavakatshela, odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsukuzonke bebahlola.

Indawo ezinengi kungaba sekiliniki kumbe esibhedlela kuyabe kulomduli oyabe upendiwe, emdulwini kwandise ukubhalwa ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo ngoba kwesinye isikhathi ungacina usephula umthetho.

Esibhedlela phakathi ungangena kuhlala kuhlanzekile akula ngcekeza, imduli iyabe ipendiwe ngependa emhlophe. Emdulini kwesinye isikhathi kunamathiselwe amaphetshana kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya.

Iminyango eminengi eyezibhedlela kumbe emakiliniki yandise unakumathisela amaphetshana ayabe ebhaliwe, umduli oyakhiwe ngezitina phezulu kupendiwe ngependa elombala olithanga wabhalwa ngamabala.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona izitulo izigulane ezihlala khona zisalindele ukungena zibone udokotela umduli upendiwe umnyango olombala onsundu phezulu komnyango kubhaliwe ngamabala amnyama.

Abezempilakahle bahamba bebhoda izigaba ngezigaba behlola abantu umkhuhlane weBP. Behlole leminye imikhuhlane. Bagqoke amajazi amhlophe. Balamatafula alombala omhlophe. Abantu basukume ngobunengi besiya kuleyo ndawo.

Umduli wesibhedlela phakathi, uphendiwe kukhona amabala amnyama abhaliweyo emdulwini. Umnyango olombala onsundu, eceleni kulabantu abahleziyo ezitulweni abalindele ukubona udokotela.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela kumbe ezikolo zandise ukunamathiselwa amaphetshana emdulini ayabe ebhaliwe kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo kulawo maphetshana.

Abantu abagulayo bayangena esibhedlela behlale ezitulweni besalinde ukuthi bengene bebone odokotela. Ukhona umnyango olombala onsundu phezulu emnyango kubhaliwe ngamabala amnyama ,kupendiwe.

Esibhedlela kulapho izigulane ezihamba khona nxa zigula ngakho kuqakathekile ukuthi isikhathi sonke kuhlale kuhlanzekile ukuze izigulane bezilaphele endaweni ehlanzekileyo phansi kubukeke kukuhle

Omama ababili abahlezi ezitulweni ezilombala onyama bajabulile bonke baphethe abantwana abancane babambathise ngamathawulo alombala omhlophe

Ezibhedlela kumbe emakilinika ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuncane, phakathi kuhlanyeliwe izihlahla ezinhle, kulezakhiwo ezinengi, kukhona njalo ibhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesibhedlela. phakathi .

Esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza, kufakwe insimbi elababhakane phezulu abhaliweyo ngokubomvu kweyinye indawo kubhalwe ngokumnyama. Kulezihlahla ezinhle ezihlanyeliweyo lamakilasi alamafasitela.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki kwandise ukuba lebhakane eliyabe likhonbisa abantu ukuthi baqonde ngaphi liyabe libhaliwe kwesinye isikhathi libhaliwe ibizo lesibhedlela kukhona njalo indawo elotshani obuhle obuncane obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo.

Owesilisa ofundela ukuba ngudokotela ugqoke iyembe elombala omhlophe phezulu uhlezi ubambe umtshina omhlophe ophezulu kwetafula enkulu elombala omhlophe ukhangele emtshineni.

Abesilisa kanye labesifazana abafundela ukuba ngodokotela basesikolo abakaqedi bahlezi bagqoke amajazi amhlophe abanengi bakhona bafaka izifonyo emakhaleni, phezulu kwamatafula amanye alamabhuku.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela. Owesilisa othwele imayikhi esandleni elombala omnyama ugqoke iyembe elemikhono emide uyabobotheka uveze amazinyo ukhululekile.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela lapho abafundela khona sikhathi sonke kumele kuhlale kuhlanzekile njengabantu abazabe befundisa abantu abagulayo kumbe emakhaya ukuhlanzeka kumele kuqalele kibo

Abantu bezempilakahle bahlezi abanengi, abesilisa kanye labesifazana. Phambili kulabobaba ababili abayiziphathamandla abagqoke kuhle kakhulu bagqoke amasudu alombala omnyama bafaka lamathayi.

Abezempilakahle abahmba esigabeni bebhoda besipha izakhamizi ikakhulu ebesilisa bebapha amajazi abakhwenyana ukuthi bezivikele nxa besiya emancansini labesilisa.

Abesilisa ababili abezempilakahle bagqoke amasudu alamabhatshi amanyama kanye lamayembe amnyama. Babukeka bebahle kakhulu, bahlanzekile njalo bagezile

Esibhedlela kukhona imbheda elaliswa abantu abagula kakhulu. Imbheda elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lensimbi ezimhlophe, umduli opendiweyo, kule khetheni elilombala olithanga.

Abantu abathathu ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa ababili babambe umbheda lapho okulala khona izigulane olombala oluhlaza okwesibhakabhaka owesifazana ugqoke inkombalanga esandleni.

Umntwana ubeselensuku ezintathu elalisiwe esibhedlela egula. Usesizwangcono usekwanisa ukuvuka ahlale adlale lodokotela. Udokotela uyajabula nxa ebona umntwana esibangcono.

Sesize saphela isibhedlela sakithi asibuhle, siyakhwe kuhle kakhulu kulensimbi kumafasiteli ezilombala omhlophe. Kukhona indawo elotshani obuncane obuqunyiweyo obuhle kwafakwa lamaluba. Kulebhakani elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ezibhedlela ezinengi, esangweni kwandise ukuba lebhakani elimhlophe elibhaliweyo ibizo esibhedlela . Benzela ukuthi abantu ababuya bedinga esibhedlela bengathwali nzima bahle bebone le bhakani .

Esibhedlela kukhona umduli onamathiselwe iphepha elikhulu elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amnyama, libhaliwe imithetho yesibhedlela okumele izigulane ziwulandele.

Abantu abasesibhedlela abagulayo abanye balele embhedeni abanye njalo bahlezi, bonke bayagula balinde ukuthi odokotela bazobahlola bebanike amaphilisi.

Abantu abezempilakahle abahleziyo bagqoke impahla ezimhlophe yonke indawo, emakhaleni bafakile izifonyo ezivikela emikhuhlaneni, ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Abantu abagcwele emagcekeni esibhedlela baqeda ukulatshwa bayaxoxa obaba kanye labomama isakhiwo sesibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu ngezitina ezilombala obomvu phezulu kubhaliwe ngamabala amnyama.

Esibhedlela kukhona indlu elekhabothi egcwele amashelufu amanengi kugcwele amagabha amhlophe awamaphilisi lemithi okunye njalo kufakwe phakathi kwamabhokisi ayabe elombala omhlophe

Kungabasesibhedlela kumbe emakiliniki loba ekhemisi, kwandise ukufaka amabhakane ayabe emakhulu elombala omhlophe ebhaliwe ibizo lesibhedlela kumbe elekhemisi.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kulapho esithola khona usizo nxa sigula. Nxa odokotela sebekuhlolile bakubhalela umuthi uyaqonda endaweni okuthiwa kuseKhemisi uyethenga lapho umuthi.

Abantu abezempilakahle, abanye bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, bonke bavalile amakhanda, bagqoka izifonyo emakhaleni bezivikela emikhuhlaneni eminengi, abanye bagqoke amagilovisi ezandleni.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu sikhulu phakathi kugcwele izindlu ezinengi kukhona lekhemisi phakathi lapho okuthengiswa khona imithi abantu abathwali nzima bephuma kubodokotela bangena ekhemisi bathenga imithi.

Abantu bezempilakahle abaggqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka babambe ilembu eliluhlaza esandleni njalo bonke bagqoke izifonyo emakhaleni bezivikela emikhuhlaneni bavala lamakhanda.

Esibhedlela oDokotela laboMongikazi, kukhona abahamba ngezimota kukhona lapho abafika bamise khona imota zabo, isibhedlela sikhulu phakathi, kulezindlu ezinengi labagulayo kukhona indawo lapho abalaliswa khona

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imithi kanye lamaphilisi okuyabe kuphakathi kwamabhokisi njalo eminye imithi iyabe iphakathi kwamagabha alombala omhlophe, abantu besibhedlela nxa usubhalelwe ngudokotela uyahamba kuleyondawo befike bekunike imithi.

Abantu ababili abaxoxayo omunye ugqoke iyembe elemikhono emide omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe wafaka lemusk emakhaleni kuletafula bafake izandla phezu kwetafula lesigubhu samanzi

Abantu bezempilakahle bahlola abantu umkhuhlane weBP. Bagqoke izikipha ezilombala obomvu ezibhaliweyo emuva ngambala amnyama. Abantu babuye ngobunengi ukuzohlolwa

Abanye abantu nxa sebekhulile kakhulu kumbe abanye besesengabantwana bayahlutshwa ngamathambo emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi odokotela beyebahlola kukhona imitshina ehlola amathambo.

Abantu bezempilakahle abahleziyo. Phambi kwabo kulamatafula afakwe amalembu amhlophe. Phezu kwetafula kulezigubhu zamanzi ezinengi. Phansi kuyacazimula kuhlanzekile.

Eminye imikhuhlane egulwa ngabantu ihlasela ingaphakathi yomuntu ikakhulu amaphapho lezinso. Odokotela bayahlola umuntu ngomtshina ohlola ingaphakathi umuntu athole usizo.

Owesilisa owezempilakahle umile ugqoke ijazi elimhlophe ngemuva kulesitulo esilombala obomvu phambi kwakhe kuletafula enkulu elama lephuthophu alombala omnyama.

Abantu ababili abahleziyo omunye ngowezempilakahle ugqoke okumhlophe wavala amakhala ngezifonyo umama uhlezi phambili ugqokile laye isifonyo itafula elifakwe ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama uhlezi esibhedlela. Udokotela umbambe esifubeni. Ugqoke ijazi elimhlophe. Wagqoka isifonyo emakhaleni. Ezandleni ugqokile amagilovisi. Eceleni kukamama kulomtshina omkhulu omhlophe.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela olombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomnyama. Umtshina lowu bawusebenzisa nxa behlola abantu umkhuhlane we BP ukuthi ikhwelile kumbe iyehlile

Abantu abamhlophe izikhathi ezinengi izikhumba zabo zandise ukuluma uthole umuntu esebomvu kumbe esehlala enwaya. Kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela beyebona odokotela

Abantu ababili abahleziyo omunye ugqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi ubambe omunye umunwe emthatha igazi efuna ukuhlola igcikwane leHIV bagqoke izifonyo bonke emakhaleni.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungezwa kahle kwesinye isikhathi ungafika esibhedlela odokotela bandise ukuhlola abantu umkhuhlane weBP kuqala. Umongikazi ugqoke inkombalanga esandleni wagqoka lendandatho emunweni.

Abezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesifazana. Ezandleni bagqoke amagilovisi abanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka , bayazivikela emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo.

Owesilisa uhlezi bamhlola ibhiphi . Kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ekwazi ukuthi ibhiphi yakhe iphezulu kumbe iphansi ugqoke inkomalanga esandleni eceleni kukhona abantu abahleziyo abezimpilakahle abamhlolayo.

Abantu abanengi abangomama bandise ukuhlotshwa ngumgogodla kumbe ngamaqolo umama uhlezi ugqoke isikipa esilombala omhlophe ubambe umgogodla ngemuva ukhona omunye ombotobotozayo ukuze ezizwe sengcono.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke iyembe emhlophe bonke bagqokile izifonyo emakhaleni kelezinsuku kulemikhuhlane eminengi esiyithola emoyeni.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi eyabe isemagabheni ilezivalo ezimhlophe inamathisele amaphetshana amancane amhlophe abhaliweyo ibizo lomuthi.

Esibhedlela kulendawo okuthiwa kuselabhorethori phakathi. Kukhona odokotela kuleyondawo. Kugcwele imitshina eminengi, lemithi eminye eyabe isemagabheni, njalo kulapho okuhlolwa khona amagazi abantu abagulayo kumbe isikhwehlela.

udokotela uhlezi ugqoke ijazi elimhlophe ugaxe ithuluzi yakhe ohlola ngayo izigulane nxa efuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo ugqoke amagilovisi esandleni uthwele usiba uyabhala

Esibhedlela kukhona indawo okubizwa kuthiwa kuselaboratory lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kumbe izikhwehlela njalo kuyabe kukhona imitshina eminengi eyabe ihlola lezozinto odokotela bakhona abakufundelayo ukusebenzisa imitshina leyi.

Esibhedlela phakathi lapho okugcinwa khona imitshina eminengi kuyabe kukhona lamacomputer asetshenziswa ngodokotela uhlezi phezu kwetafula enkulu elombala omhlophe endaweni yakhona kuyabe kuhlanzekile

Itafula elombala omhlophe enkulu kulomtshina omhlophe phezulu lebhakede elilombala olithanga emdulwini kunamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amhlophe phezulu kulekhabothi elombala omhlophe

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuselabhorithori lapho esithola khona imitshina eminengi etshiyeneyo njalo ehlola imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu nxa egula.

Esibhedlela kukhona indawo phakathi okubizwa kuthwa kuselabhorethori lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kugcwele njalo imithi etshiyetshiyeneyo nxa odokotela bengena phakathi besiya bamba imithi bayabe begqokile amaglovisi ezandleni.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela elabhorithori ulombala omhlophe ocazimulayo emaceleni. Ngaphansi kukhona ibhokisi lezigunhu esilesivalo esimnyama.

Itafula lesigodo elilombala onsundu phezulu kulomtshina omhlophe lamabhokisi okunengi ngengi okusetshenziswa ngodokotela esibhedlela umduli wesibhedlela upendiwe

Esibhedlela kukhona indawo abantu lapho abafika behlale khona. Kuyabe kulama bhentshi kumbe izitulo. Omama abanengi abahambisa abantwana ezibhedlela besiya hlaba bayafika behlale kuleyo ndawo.

Kwesinye isikhathi abantwana abancane abahamba ezibhedlela zebegula kakhulu bengasakwanisi ukuziphefumulela kwodwa udokotela uyabafaka itshubu emakhaleni ebancedisa ukuthi bephefumule.

Umama uhlezi uhlulukelwe ucabanga nzima, umunyisa umntwana. Umntwana ugqoke isikipa esilombala omhlophe phezulu. Ngemuva kulesakhiwo somduli.

Isikhathi esiningi umuntu ohamba egula esibhedlela egula kakhulu odokotela bafika bamlalise kukhona imibheda lapho izigulani ezilala khona bayabe besenzela ukuvuka ekuseni behlola izigulane zize zibe ngcono

Esibhedlela kulendlu lapho okuhlala khona imitshina odokotela abayisebenzisa ukuhlola izigulane kuyabe kulezitulo lapho isigulane esifika sihlale khona nxa besihlola, imitshina ilombala omhlophe.

itafula kukhona amathulusi asetshenziswa ngudokotela kulomtshina olombala omhlophe intambo emnyama lezinye intambontambo

Izibhedlela ezinengi sezilayo imitshina. Imitshina yayitholakala ezibhedlela ezisemadolobheni kodwa khathesi nge technology ezisemakhayo lazo sezilayo imitshina.

Umtshina omkhulu ohlola izigulane esibhedlela olombala omhlophe kwezinye indawo ulensimbi ecijileyo, uphakathi kwendlu elombala omhlophe. Odokotela bayangena lesigulane nxa bezesihlola besebenzisa umtshina.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela esibhedlela ulombala omhlophe ulentambo olombala oluhlaza okwesibhakabhaka , ubhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina iyabe ilombala omnyama ibhaliwe ngamabala amhlophe phezulu ilomzila omhlophe.

Umbheda otholakala esibhedlela olensimbi nsimbi ezilombala omhlophe njalo phansi ulamavili ayakwanisa ukulalisa umtwana bemfuqe kulowo mbheda

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulane. Kukhona njalo isitulo, kumbe umbheda kuleyondawo, lapho isigulane, esifika silale khona nxa sihlolwa.

Abantu bezempilakahle abami phakathi wendlu ependiweyo umduli. Kukhona njalo imitshina. Bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, bagqokile izifonyo emakhaleni bezivikela emkhuhlaneni.

Umtshina omkhulu ophezulu olombala omhlophe osetshenziswa ngodokotela phansi komtshina kulombheda lapho isigulani esifika silale khona nxa besihlola.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela yiyo abahlola ngayo befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo yomuntu ogulayo itshaya kuhle na . Ilombala omnyama kwezinye indawo ilombala ocazimulayo

Manengi amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Amanye ayabe alombala omhlophe, elesimbi phambili ecijile elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ayasetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela esibhedlela ulomabonakude phezulu udokotela nxa ehlola umuntu umabona kude lowu uyabe etshengisa udokotela, uyakwanisa ukuhlola lengaphakathi yomuntu.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Kulezi insuku abantu abasathwali nzima. Isikhona imitshina ezibhedlela. Eyabe ilombala omhlophe. Kwezinye indawo, ilombala omnyama.

Esibhedlela balamathuluzi amanengi. Ungaze uhambe ubulawa lizinyo, kukhona ithuluzi udokotela oyisebenzisayo akukhuphe izinyo. Laloba yiphi imikhuhlane okubulalayo, uyathola uncedo esibhedlela.

Odokotela nxa befundiswa besafundela ukuba ngodokotela kukhona imfanekiso eyabe ilesitho sabomama ababafundisela kiyo ukuthi umuntu ongumama nxa ebeletha indlela oyamukela ngayo umntwana omncane osanda kuzalwa.

Umuntu olimele isandla bamgqokise into elombala omnyama emcedisa ukuthi engezwa ubuhlungu, njalo ibhaliwe ngamabala amhlophe. Uqmgqoke isikipa phezulu esilombala omhlophe.

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola abantu. Kukhona izigelo lazo uyazithola. Kukhona njalo ithuluzi odokotela abahlola ngayo ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Odokotela kumbe omongikazi esibhedlela kuqakathekile ukuthi nxa besebenzisa eminye imitshina kumbe imithi bazivikele ezandleni ngokugqoka amagilovisi ukuze izandla zingalimali.

ikhabothi elamashelufu amanengi atshiyeneyo ilamavili umuntu uyakwanisa ukuyifuqa ikhabothi leyi isikhathi esinengi itholakala ezibhedlela eceleni kombheda wezigulane kulapho abafaka khona izinto zabo ezitshiyeneyo

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa beselapha izigulane alombala ocazimulayo kweyinye indawo alombala omnyama acijile ngemuva odokotela bayahlola ngwo izigulani.

amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela atholakala esibhedlela kuphela lapho okulatshwa khona abantu abagulayo awensimbi alombala ocazimulayo amanye alombala olithanga

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela elensibi phambili ecijileyo ilombala omhlophe ngemuva. Kwezinye indawo ilombala omnyama Kanye lombala obomvu.

Ithulusi esetshenziswa ngudokotela esibhedlela elombala ocazimulayo ngaphansi phezulu ilombala omnyama icijile kweyinye indawo iyasetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Nxa ugula odokotela kwesinye isikhathi bayakuthatha igazi befuna ukuyalihlola. Kukhona okungamagajana kwabo okuncane lapho abafaka khona igazi. Kulezivalo ezilithanga njalo udokotela uyabe egqokile amagilovisi ezandleni.

Ibhokisi elilombala obomvu phakathi elilombala omnyama phandle elilama thulisi phakathi kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela alombala omnyama amanye njalo ayacazimula

amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela amanye ngawensimbi ayab elombala ocazimulayo amanye njalo alombala omnyama kwezinye indawo kwezinye indawo alombala omhlophe acijile phambili

Umuntu angalimala kumbe ehluzuke esibhedlela kukhona ibhanditshi abafika bemfake yona evala ukulimala. Kuqakathekile ukuthi bemfake ngoba isilonda singacina sesingenwa ngamagcikwane

Imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane eminye njalo ilamavili phansi ukuthi udokotela uyakwanisa ukuwufunqa nxa esesiya kwesinye isigulane.

ezibhedlela isikhona imitshina odokotela abayisebenzisayo nxa behlola abantu abagulayo kukhona njalo imitshina ehlola ingaphakathi yabantu imitshina eminengi ilompala omhlophe

Esibhedlela akula thulusi engekhoyo esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane abantu babuya bebulawa yimkhuhlane eminengi abanye njalo bengabuya bebulawa ngamazinyo ikhona ithulusi yokukhipha amazinyo.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulani iyabe ilabo mabona kude phezulu phansi iyabe ilamavili ukuthi umuntu uyakwanisa ukufuqa umtshina lowo njalo eminengi iombala omhlophe

isitulo esilamavili esisetshenziswa esibhedlela ikakhulu omama nxa beqeda ukubeletha abanye bayabe bengenelisis ukuzihambela bodwa ngakho bayabahlalisa esitulweni lesi bebafuqe

Abantu abasathwali nzima khathesi besiya ezibhedlela ezinkulu emadolobheni belanda ukuyahlolwaa ngemitshina. Izibhedlela zemakhaya lazo sezilayo imitshina ehlolayo nxa abantu begula. Elombala omnyama locazimulayo.

Abantu abanengi ababulawa yisifuba bekhwehlela. Kukhona imithi esemambodleleni odokotela abafika bebanike yona ezibhedlela .Ilezivalo esimhlophe imbodlela njalo kwesinye isikhathi iyabe isemabhokisini aluhlaza abhaliweyo ngamabala amhlophe.

Imbodlela zomuthi ezine. Zilombala ofananayo, konke lezivalo lokubhalwa. Umuthi lowu uyanathwa ngabantu abagulayo, bangaba ngabakhwehlelayo, uyasebenza.

Ibhokisi lomuthi okugcoba oyabe uphakathi kwetshubhu. Lilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza. Libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo aluhlaza. Kubhaliwe ibela abizo lomuthi okugcoba ngendlela kumele abantu basebenzise ngayo lomuthi.

Amapills anathwa ngabantu abagulayo engabe etshaywa likhanda alombala omhlophe manengi amapills amanye alombala olithanga kuyangokuthi udokotela ukubhalelel aphi amapills kodwa wonke aqeda ubuhlungu

Eminye imithi esiyiphiwa ngodokotela ezibhedlela iyabe iphakathi kwamambodlela alezivalo ezimnyama njalo ebhaliwe kwesinye isikhathi kuyabe kufakwe ebhokisini ilombala omhlophe lalo libhaliwe.

Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo alombala olithanga ,kulebhokisi elibhalwe ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi abantu abanengi abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo abanye njalo banatha alombala omhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi kweyinye indawo liyabe libhaliwe izixwayiso ezimele zilandelwe ngabantu abasebenzisa lumuthi ukuze bengaphambanisi.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola uncedo kubo dokotela, ikhona imithi kumbe amaphilisi abafika bakunike khona kuyanga ngokuthi yabe ubulawa kwiyini. Bayakunika imithi eyabe iphakathi kwamabhokisi kumbe amaphilisi, amabhokisi alombala omhlophe abhaliwe ngoku mnyama.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni elesivalo esimhlophe ibhaliwe ngamabala amhlophe eceleni kulebhokisi lomuthi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Eminye imithi enathwa ngabantwana nxa begula iyabe isemambhodleleni alezivalo ezimhlophe. Amabhokisi aleyomithi isikhathi esinengi iyabe ibhaliwe ngamabala amhlophe. Kwesinye isikhathi kulomfanekiso womntwana.

Abantu abanengi abagulayo bayanatha amaphilisi kwesinye isikhathi ayabe esebhokisini elimhlophe elibhaliweyo ibizo lamaphilisi njalo lilezixwayiso indlela abantu okumele besebenzisa ngayo amaphilisi ukuze bengaphambanisi.

Kwesinye isikhathi esibhedlela bayatshela umuntu ikakhulu obulawa likhanda ukuthi uyabe engelamanzi amanengi emzimbeni ngakho bayamfaka idiliphu insimbi elombala ocazimulayo

Amanye anathwa ngabantu. Amaphilisi akhona ayapha amandla, ayabe esemabhokisini amhlophe abhaliweyo kwesinye isikhathi ephakathi kwegabha elilombala omhlophe lesivalo esibomvu.

Ibhokisi elilombala omhlophe Kanye loluhlaza ibhokisi elingaba lama philisi phakathi kubhaliwe ibizo lamaphilisi eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe , umuntu nxa egula enganatha amaphilisi uyaba ngcono.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe sibhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo sibhalwe ngamabala amnyama. Silomuthi phakathi isigubhu.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulembodlela elombala omhlophe elesivalo esimhlophe, ibhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi.

Amabhokisi angabe elamaphilisi kumbe imithi . Abhaliwe amabala omuthi oyabe uphakathi. Ephinde ebhalwe lokuthi umuthi usetshenziswa njani ukuze abantu bengacini benatha umuthi omnengi. Kukhona amagabha amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kumbe oluhlaza abantu abagulayo isikhathi esinengi imithi abayinathayo iyabe iphakathi kwamabhokisi kumbe iphakathi kwamambodlela ayabe elezivalo eziluhlaza.

Imithi eminengi yandise ukufakwa emabhokisini amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ephinde ebhalwe indlela umuthi okumele abantu bawusebenzise ngayo ukuze abantu abanengi bengacini besenza okungayisikho.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe, eceleni kulegabha elilombala omhlophe elibhaliweyo. Lalo lilesivalo esimhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oluhlaza, lomhlophe kwezinye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe amaphilizi aphakathi ngombala obomvu kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela ungaze uhambe ugula uphi umkhuhlane, nxa odokotela bengakuphanga amaphilisi ayabe ephakathi kwebhokisi, kwesinye isikhathi ayabe esegabheni elimhlophe kumbe kwesinye isikhathi bekuhlabe ijekiseni.

Nxa umuntu egula kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela kukhona imithi odokotela abayisebenzisayo ukwelapha abantu abagulayo kwesinye isikhathi kungatholakala ukuthi awula manzi amanengi emzimbeni bayakufaka amanzi odokotela kukhona into okuthiwa yidiliphu abayifaka abantu abangaselamanzi emzimbeni.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi eyabe isemabhokisini. Odokotela labo mongikazi yibo abakwaziyo ukuthi ihlala ngaphi imithi njalo yibo abapha isigulane ngemuva koku hlolwa ngudokotela.

abanye abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo engabe eluma kumbe ephuma izilonda eceleni kukhona umuthi osulapha lowu mkhuhlane uyabe usebhokisini elimhlophe ubhaliwe ngamabala amnyama

Amaphilisi amanengi andise ukuba segabheni elimhlophe elilesivalo esimhlophe amaphilisi ayabe ebhaliwe, ebhaliwe lokuthi asetshenziswa njani ukuze abantu bengaphambanisi.

Kukhona abanye abantu abahlala belunyelwa ezikhumbeni zabo kwesinye isikhathi umuntu ephume izilonda ezincane esibhedlela odokotela bande ukubabhalela umuthi oyabe uphakathi kwetshubhu emhlophe begcobe.

Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni, kodwa sinatha amaphilisi atshiyeneyo, abanye bayanatha amaphilisi aluhlaza, abanye banathe njalo amaphilisi alithanga, amanye ayabe emhlophe, kodwa wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Amaphilisi amanengi siyawathola emabhokisini, ayabe etshiyetshiyene ngoba lamaphilisi angkhona ayabe ehlukene, amabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi, lendlela okumele enathwe ngayo.

Ibhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe elomuthi libhaliwe njalo ngamabala aluhlaza kanye lamnyama eceleni imbhodlela encane eyomuthi elombala omhlophe.

eminye imithi iyabe ifakwe phakathi kwamabhodlela kungaba yimithi yokukhwehlela kodwa iyabe iselapha njalo iyabe ibhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi ophakathi lezixwayiso okumele abantu benathe ngayo uuthi

Imithi eminengi yandise ukuba sezigubhini. Eminye njalo iybe iphakathi kwamambodlela, ayabe elesivalo esimhlophe phezulu, elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Iyelapha abantu abagulayo.

Abantu sinatha amaphilisi atshiyeneyo nxa sigula ngoba lemikhuhlane ayifanani iyatshiyana abanye bayanatha amaphilisi alombala oluhlaza kanye lomhlophe abanye njalo banathe amaphilisi alombala olithanga wonke amaphilisi ayaqeda ubuhlungu.

Kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane nxa begula imithi eminengi bayayifaka emabhokisini amanye ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala amhlophe kwesinye isikhathi elombala obomvu.

Abantu abanengi abagulayo bayanatha amaphilisi ukuze beqede ubuhlungu emzimbeni. Kukhona njalo amaphilisi anathwa ngomama bezivikela labo ukuthi bengazithwali. Amaphilisi ayanceda kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abagulayo.

Igabha lamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo eceleni kulamaphilisi umuntu ogulayo uyanatha amaphilisi nxa engezwa kahle.

Igabha lamaphilisi elinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngokumnyama lilesivalo esimhlophe phansi kukhona amaphilisi alombala omhlophe amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emuntwini oyabe egula engawanatha.

Igabha lomuthi elilombala omnyama kanye lesivalo esimnyama. Libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo, libhalwe ngamabala alithanga ibizo lomuthi ophakathi.

Omunye umuthi owokukhwehlela wandise ukuba sembodleleni eyabe inamathiselwe iphetshana elimhlophe ibhaliwe ibizo lomuthi ngamabala aluhlaza ilesivalo esimhlophe.

Imithi eminengi kungaba ngamaphilisi kumbe yimithi yokukhwehlela kumbe ngokudliwayo kwandise ukufakwa emabhokisini kuvalelwe kwezinye izikhathi kuyafakwa emabhokisini amhlophe ayabe ebhaliwe ngamabala amnyama ibizo lento eyabe iphakathi.

Abanye abantu balemizimba emini umuntu engahamba egangeni uyaqubuka kwesinye isikhathi engambatha lomunye umuntu umzimba wakhe uyaphuma amaqubu . Kukhona amaphilsi umuntu okumele awanathe ngesilungi bathi yi allergy.

Imbodlela yomuthi enamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye laluhlaza. Kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lezixhayiso ukuthi abantu benathe isilinganiso esinganani.

Nxa ukhwehlela kwesinye isikhathi uyanatha umuthi oyabe uphakathi kwembodlela eyabe ibhalwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi ilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona abantu abanengi abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe omama baqhiyile emakhanda abanye ngabesilisa

Abantu ababili abesilisa bayaxoxa. Kuqakathekile ukuthi omunye nxa elohlupho edinge umngane ozaxoxa laye ukuze akhiphe okusesifubeni sakhe. Kwesinye isikhathi umuntu uyacina ehlanya engaswela owokuxoxa laye.

Ikhona inhlanganiso encedisa abantwana abayizimumumu kumbe abagogekileyo, bayabancedisa kakhulu babanike impahla kumbe ukudla, sekukhona njalo lesikolo esabantu bonalaba.

Umama uvakatshele umntwana wakhe ongumfana esibhedlela uyagula umntwana ubukeka njengomuntu osesizwa ngcono bajabulile lomama bayahlekelela bonke baveze amazinyo ngemuva kulomuntu ohleziyo okhanyayo.

Umntwana ulimele wanyela intamo. Esibhedlela odokotela bafike bamfaka into emncedisa ukuthi engezwa kakhulu ubuhlungu nxa ehamba. Umntwana uyabobotheka ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Itafula lesigodo elilombala onsundu phezulu kukhona amabhuku abhaliweyo alombala oluhlaza kanye lomhlophe. Ababhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamnyama.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyebona abezempilakahle, bakhona balinde abantu abagulayo. Siyababonga kakhulu odokotela labomongikazi, impilo zethu sithembele kibo.

Abantu ababili owesilisa Lowesifazana bagqoke izifonyo bonke emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Owesilisa ugqoke amagilovisi ezandleni alombala omhlophe

Omama abazithweleyo sebejabula kulezi insuku kukhona imitshina esihlola omama umama avele abekwazi ukuthi uzithwele umntwana oyinkazana kumbe ongumfana siyayibonga ithekhinoloji

Owesilisa ohleziyo esitulweni esilombala omnyama phambi kwakhe kuletafula elombala onsundu kulecomputer phezulu kwetafula ugqoke ijazi elilombala omhlophe.

Umuntu ogulayo olele esibhedlela unqunu phezulu udokotela uqgoke ijazi elilombala omhlophe ubambe umtshina omhlophe esandleni uqgokile amagilovisi olombala omhlophe uhlola umuntu oleleyo

Abantu ababili abahleziyo omunye lomunye ubambe umntwana unyawo bayayelula abantwana abalele pansi. Bagqoke okumhlophe bonke phezulu umama lobaba.

Abantu ababili abasifazana. Omunye ugqoke isigqoko esilombala obomvu, omunye ugqoke ijazi elimhlophe, umile endaweni egcwele zigubhu ezilomuthi phakathi. Bami endaweni ehlanzekileyo.

Abanye abantu nxa begula kwesinye isikhathi odokotela bayabatshela ukuthi abalagazi emzimbeni ngakho umuntu kuyabe kumele alithenge odokotela beyemfaka igazi ukuze aphile.

Abesifazane ababili kugcwele imithi esezigubhini lapho abami khona omunye ugqoke ijazi elimhlophe phezulu omunye ugqoke ijazi elilombala obumvu

Abantu kuqakathekile ukuthi babeyazi imikhuhlane ebabulalayo ngakho ezibhedlela yikho umuntu engafika egula odokotela bayamhlola igazi kwesinye isikhathi bemhlole le bp besenzela ukubona umuntu umkhuhlane ombulalayo

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe engaba ngudokotela ugqoke amagogorosi Umi endaweni enhle ehlanzekileyo ngemuva kwakhe kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Owesilisa ogqoke okulombala omhlophe phezulu umile endlini egcwele imithi eminengi eminye isemabhokisini ewindini kukhona abantu abamileyo abazothatha umuthi besuka kudokotela.

Udokotela owesifazana ogqqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithulusi abamhlola ngayo nxa befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle ezandleni uthwele I orange elisikiweyo

umntwana zhlezi bamphethe bamhlola ukuthi inhliziyo yakhe iyatshaya kuhle na udokotela esebenzsa ithuluzi yakhe ugqoke okumhlophe umama uphethe umntwana ugqoke okumhlophe laye phezulu

Loba kuthiwa ugula umkhuhlane uphi oyabe ucatshe emathanjeni kumbe kuwuphi umzimba ikhona imitshina odokotela abayisebenzisayo bayawubamba kuphela umkhuhlane beqede bekwelaphe kuphele

Ekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi yabantu abagulayo lokunye okunengi nengi izikhathi ezinengi kuyabe kubhaliwe ibizo lendawo njalo kubhalwe lenombolo yokuthi umuntu uyakwanisa ukuba tshayela ucingo.

Amabhokisi angaba lemithi kumbe amaphilisi phakathi alombala omhlophe abhaliweyo lamabizo amaphilisi aphakathi asekhabothini elombala omhlophe ekhemisi lapho okuthengiswa khona izinto ezinengi ezelapha abantu abagulayo.

Abezempilakahle bayaxwayisa abantu ababhalelwe ngodokotela esibhedlela. Nxa sebesiya thenga imithi ,ukuthi behambe ekhemisi . Kulapho abazathola khona imithi ethengiswa ngokusemthethweni . Ephakathi kwamabhokisi eminengi.

Ekhemisi kulapho esithola khona izinto ezitshiyeneyo singathola amaphilisi kumbe imithi yokukwehlela njalo kwesinye isikhathi bayathengisa lochago olunathwa ngabantwana into ezithengiswa ekhemisi zisemthethweni ngakho abezempilakahle baxwayisa abantu ukuthi bethenge ekhemisi

Ekhemisi kulapho esithenga khona imithi nxa sigula kungaba ngamaphilizi . Imithi eminengi kumbe amaphilizi kuyabe kufakwe phakathi kwamabhokisi atshiyeneyo evalelwe okubekwe ekhabothini elombala omhlophe loluhlaza.

Ekhemisi kwandiswe ukubhalwa phezulu ngamabala amhlophe kumbe alithanga kuyabe kubhalwe ibizo lekhemisi njalo abanye abantu bayahamba besiyathenga amaphilisi. Abalezimota ikhona indawo abafika bazimise khona.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe loluhlaza igcwele amabhokisi alemithi okuthengiswayo, abantu abagulayo bayabuya kule indawo bezothenga imithi kanye lamaphilizi.

Ekhemisi sithola imithi yonke engaba umuntu uyayidinga empilweni ukuze ephile. Imithi eminengi iyabe isemabhokisini, ungaba ngowoku khwehlela ungaba ngumuthi olapha isisu esibuhlungu konke siyakuthola ekhemisi.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi. Kugoqela imithi yokukhwehlela, kumbe amaphilisi. Kukhona njalo amalambazi adliwa ngabantwana abancane, lawo uyathola. Kukhona njalo lochago olunathwa ngabantwana abancane olusemagabheni, lakho uyakuthola ekhemisi.

Abantu abanengi nxa begula engabe ebulawa yisisu esimgijimisayo kumbe etshaywa likhanda nxa bedonda ukuyabona odokotela bayahamba ekhemisi umuntu afike akhulume umkhuhlane ombulalayo bayamthengisela.

Ekhemesi kulapho esithenga khona imithi nxa sigula. Kuyabe kulekhabothi, ekhabothini kuyabe kufakwe amabhokisi amanengi awemithi eyehlukeneyo elapha izifo ezitshiyeneyo.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza igcwele amabhokisi alemithi enathwa ngabantwana lemithi yokukhwehlela enathwa ngabantu abadala kubhaliwe ibizo lomuthi phandle kwebhokisi.

Ekhemisi kukhona izakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu, ikhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinhle kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Abanye abantu nxa besiyathenga imithi bayahamba ngezimota kukhona indawo lapho izimota abafike bezimise khona. Umuntu engene ekhemisi phezulu ekhemisi kubhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lekhemisi.

Abantu abanengi nxa besiya thenga amaphilisi ekhemisi abanye bayahamba ngezimota abanye njalo bayagada amabhasikili ngoba indawo iyabe ukhatshana umnyango wekhemisi uhlala uvuliwe ukuze abantu bangene ngobunengi.

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele amabhokisi angaba lamaphilisi phakathi kumbe lemithi yokukhwehlela amabhokisi alemibala etshiyeneyo amanye abhaliwe ngamabala amhlophe amanye ngamnyama.

Odokotela bengabhalela abantu ukuthi beyethenga imithi kuqakathekile ukuthi abantu baqonde ekhemisi kulapho okuthengiswa khona imithi esemthethweni njalo uyathola yonke into oyabe uyifuna.

Ekhemisi phakathi lapho okugcinwa imithi kulekhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kulamabhokisi amaphilisi kumbe kungaba lemithi phakathi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona amafutha okugcoba, kukhona amaphilisi, kukhona imithi yokukhwehlela. Konke umuntu okudingayo uyakuthola ekhemisi. Kuyabe kubekwe ekhabothini elombabala omhlophe.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona ikakhulu emakhemisi zandise ukubhalwa phezulu kuzakhiwo ngamabala amhlophe. Lokhu benzela ukuthi abantu ababuya bedinga indawo bengathwali nzima.

Ekhemesi kulapho abazemphilakahle abaguquzela khona abantu ukuthi bayethenga khona imithi. Ngoba into zakhona zisemthetgweni, njalo nxa usiya ekhemesi bayandise ukubhala ephepheni ngamabala amhlophe ukuze abantu bengathwali nzima.

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi eminengi etshiyeneyo eminye isemabhokisini eminye njalo isemagabheni kukhona ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu amanengi agcwele imithi esemabhokisini.

Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuthi nxa begula abagijimele esibhedlela beyethola usizo kubodokotela laloba izibhedlela kulezinsuku sezingasaphi imithi, kodwa odokotela bayakubhalela uyethenga ekhemisi.

Abantu abahleziyo endlini elomduli opendiweyo ngepeda elithanga elamafasiteli angenisa umoya phambi kwabo kuletafula enkulu phansi kuhlazekile akula gcekeza.

Abantu bezempilakahle bagcwele esigabeni bafike bafaka amatende alombala omhlophe phezulu lomzila olithanga loluhlaza abhaliweyo ngama bala amhlophe endaweni elezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni bami abanengi endaweni okugcwele utshani olubuhlaza kukhona ababili omunye ugqoke ijazi elimhlophe ehlola ohleziyo i BP esebenzisa umtshina olompala omhlophe

abantu abanengi basukume ngobunengi besiya emkhankasweni wabezempilakahle ade becwele esiigabeni bonke abesilisa labesifaza bahambiile duzane kwabo ade kulezihlahla ezinkulu lentaba ezikhanyayo

Abantu bezempilakahle sebeqedile umhlangano akade belawo bonke abesilisa Kanye labesifazana bamile endlini ependiweyo umduli ngependa elombala omhlophe

Izitulo ezilombala omhlophe eceleni kukhona ezinye ezihlezi abantu, esandleni kukhona othwele umakhala ekhukhwini, abantu basemkhankasweni kwezempilakahle

abantu bezempilakahle abesilisa kanye labe sifazana abami endaweni elotshani obuncane obuluhlaza bagqoke amajazi amhlophe abanengi bakhona kukhona izihlahla ezinhle ezinkulu kule indawo

Abantu bezempilakahle bavakatshele esibhedlela. Bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona itende elilombala omhlophe phezulu. Abantu balayinile, bamelele ukungena phakathi bethole uncedo, beyelatshwe.

Abantu abanengi baya emkhankasweni bagcwele umgwaqo wonke bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezibhaliweyo ngemuva ngamabala amhlophe, abanye njalo bathwele amafulegi.

Abantu bayadlala ibhola abanye bagqoke okuluhlaza abanengi bahlezi phansi abanye bagqoke okulombala olithanga. Kukhona isihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela kumbe emakiliniki, ungakangeni esangweni eceleni komduli, zandise ukuba lamabhakane amhlophe, ayabe ebhaliwe ngokumnyama kumbe ngokuluhlaza. Umduli ogombolozele izakhiwo uyabe uyakhwe ngezitina.

Abezempilakahle bamile bafundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo .Babhalile ephetshaneni elikhulu elimhlophe ngamabala amnyama .Umama eceleni uthwele imic ugqoke kuhle uyabafundisa esebenzisa iphetshana leli elibhaliweyo

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni kule tafula elikhulu elilamanzi lamabhokisi alamaphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo kulamaphepha abhaliweyo abantu bazabuya ngobunengi bezothola uncedo mahala bephiwa lamaphilisi kanye lemithi.

Abantu abezempilakahle abesilisa kanye labesifazane abahlezi ezitulweni ezibomvu kanye lolithanga abakhanya ukuthi bayafundiswa phezulu kwamatafula kukhona izigubhu zamanzi

Abantu abasemkhankasweni bathwele ilembu elimhlophe elikhulu elibhalwe ngamabala amnyama langamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, izihlahla ezinkulu ezinde ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo.

Abezempilakahle bahlezi endlini balomhlangano. Kukhona amatafula phambi kwabo lezigubhu zamanzi. Bayaxoxisana indlela okumele bevikele ngayo abantu emikhuhlaneni eminengi esihluphile elizweni.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni ukuzohlola abantu imikhuhlane eminengi. Abantu basukume ngobunengi besiya kuleyondawo. Bahlezi abezempilakahle kukhona itafula lapho abafake khona into zabo.

Abantu abezempilakahle, abavakatshele esigabeni, kukhona abagqoke okumhlophe phezulu, kuletafula elombala onside, pheźulu kwetafula kukhona imitshina elombala omhlophe kanye lomnyama. Abanye bakhangele emitshineni leyi.

Umntwana ulele embhedeni, umduli opendiweyo ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka, phezulu ngumbala olithanga. Umongikazi umile ugqoke ijazi elimhlophe phezulu elibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu bezempilakahle bafundisa omama labobaba abahleziyo indlela okumele bezivikele ngayo nxa besiya emacansini ukuze bengatholi imikhuhlane eminengi. Kuqakathekile ukuthi abantu befundiswe

Omama ababili abajabulileyo omunye uphakamise izandla emoyeni uyahlekelela uveza amazinyo amhlophe bami duzane komduli oyakwe ngezitina ezibomvu kulefasiteli.

Omama ababili abathwele abantwana abagqoke izikipa ezifananayo phezulu bami endaweni esegangeni kukhona izihlahla lapho abami khona ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza.

Amadoda amabili aqinileyo adla kuhle aziqinele anqunu phezulu ngemuva kwabo kulesihlahla esiluhlaza bucwadlana kukhona abantu abahleziyo izakhiwo ezilophahla olubomvu phezulu.

Omama khanye labobaba. bahlezi emabhetshini. Endaweni elotshani oluluhlaza. Kukhona abezemphilakahle abafundisa abantu laba indela abamele baziphathe ngayo nxa besiya emacancini bezivikele emkhuhlane eminengi.

Abantu abanengi abagqoke izikipa ezifananayo abesilisa kanye labesifazana emakhaleni bavalile ngezifonyo. Ngemuva amabhilidi lezihlahla okuluhlaza okukhanyayo lezimota ezimileyo.

Abantu bezempilakahle nxa bethatha igazi emuntwini befuna ukuhlola igcikwane le hiv uyagqoka amagilovisi ezivikela ukuthi engathintwa ligazi leli ngoba uyabe engakwazi ukuthi lilomkhuhlani kumbe alila.

Abezempilakahle kade besesikolo befundisa abantwana abangamankazana indlela okumele beziphathe ngayo nxa sebengena esikhathini sabomama abantwana kade behlezi begqoke ama uniform.

Abezempilakahle bahlola ubaba ohlezi esitulweni esimhlophe, ugqoke ijazi elimhlophe. Basebenzisa umtshina olombala omhlophe. Abanye abantu bamile eceleni bagqoke izifonyo emakhaleni, omunye uthwele umakhalekhukhwini.

Abantu besilisa abaveze amazinyo amhlophe bathokozile bazijabulele omunye ugqoke amagigorosi. Omunye uwafake esipheqeni banqunu phezulu bajabulilele bonke.

Abantu abanengi nxa besebenza imidlalo kumele kubekhona amathuluzi okuthi umuntu engalimala bayakwanisa ukumelapha bengakamgijimiseli esibhedlela okugoqela izigelo kumbe amabhanditshi lokunye okutshiyeneyo.

Abantu abanengi abesilisa bayathanda ukugijima ukuze imzimba yabo ihlale iqinile. Owesilisa onatha amanzi amanengi, ugqoke isikipa esilombala omhlophe. Esandleni ugqoke inkombalanga.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungabe ngabesilisa kumbe abesifazana kuqakathekile ukuthi behlale bezivoxavoxa umzimba ukuze umzimba uhlale uqinile khona umuntu wakhona ezakwanise ukugijima kumbe ukudlala ibhola.

Owesifana othanda ukugijima uyazi voca voca umzimba wakhe ukuze uhlale uqinile ungahlaselwa yimikhuhlane ugqoke okumnyama phansi laphezulu unatha amanzi amanengi ngoba nxa egijima uyaginqa ngakho uyawadinga amanzi amanengi emzimbeni

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bengabe bedlala ibhola kumbe begijima, kukhona amajekiseni ababahlaba wona ukuze imizimba yabo ihlale iqinile nxa umuntu egijima engaphangisi ukudinwa masinyane.

Abathanda ezemidlalo bayahamba lapho okudlalelwa khona imidlalo bayabe belebhola abayabe belisebenzisa ezigqokele impahla zokudlala ibhola eceleni kwaleyondawo kulotshani obuncane obuluhlaza.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola, ngaleso sikhathi bayaginqa kuphume amanzi emzimbeni. Ngakho kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi kakhulu emzimbeni.

Abantu abanengi nxa besenza ezemidlalo kumele bethwale ibhokisi eliyabe lilezinto ezinengi ukwenzela abantu abanengi bandise ukulimala umuntu ethi esesiya esibhedlela esetholile uncedo

Ibhokisi elilombala omnyama. Ibhokisi leli lisetshenziswa ngabezempilakahle nxa bethwele amathulusi abo kungaba ngodokotela kumbe ngomongikazi. Lihlala amathulusi

Indlu lapho okuhlolwa khona izigulane ependiweyo ngependa emhlophe phakathi. Kukhona njalo amakhetheni, kukhona isitulo esilombala omnyama, kukhona umbheda olombala omnyama lapho isigulane esifika silale khona.

Umtshina olombala omhlophe. Kwezinye indawo ulombala omnyama. Imbaliwe ibizo lomtshina lamabala amhlophe. Umtshina usetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane.

Imithi yesintu abantu abanengi kulezinsuku sebegiijimela ukusebenzisa yona nxa begula ngoba ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Amaphilisi kulezinsuku asethengiswa.

Ezinye izihlahla egangeni aziphombukubanjwa nje. Zilemikhuba abanye abantu bayavuka ekuseni ilanga lingakaphumi besiyazigebha lezozihlahla . Abanye njalo bazigebha ilanga selitshonile.

Izihlahal zemvelo zilusizo kakhulu ebantwini abagulayo labangaguliyo. Izihlahla lezi ungazisebenzisa umzimba uyaqina laloba ugula njani uyavuka uthi khwatshu abantu bemangale.

Egangeni kutholakala izihlahla zemvelo njalo zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Abantu abanengi sebezisebenzisela izihlahla lezi njengemithi yesintu nxa begula ziyelapha.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwayo. Kuyamila njalo odelele labolude abantu abatsheba ngakho emakhaya, kwenza imizimba yabo iqine. Lomubhu siwuthola egangeni.

Izihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko. Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni kulapho esithola khona imithi yethu yesintu esithi singagula sizilaphe ngayo.

Abantu abanengi nxa begula abemakhaya ikakhulu bayahamba egangeni beyezigebhela izihlahla bezelaphe, kwesinye isikhathi bayathatha amahlamvu aluhlaza beyebilisa benathe nxa begula.

Abantu abanengi abazisebenzisela imithi yesintu loba bengaguli ,abanengi bakhona abandisanga ukuhlala begula. Imizimba yabo ihlala iqinile , imithi abayidlayo imizimba yabo.

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi abantu bahambe egangeni ezinye ziyamila duzane emakhaya , abanengi bayahamba beyethatha impande kumbe amaxolo besiya zelapha .

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezilephayo ezinye njalo zilobungozi ungazisebenzisa okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi izihlahla ezigcwele egangeni okokuthi ziyelapha wuphi umkhuhlane emzimbeni.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi kulapha esithola khona imithi yesintu izangoma lenyanga zihamba zisiya gebha imithi leyi ziselapha abantu abagulayo njalo bayabhadalisa nxa beselapha

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu amade aluhlaza, zonke izihlahlakazana lezi ziloncedo. Ezinye zakhona kulapho esithola khona imithi yesintu esithi singagula sizilaphe ngayo.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza. Abantu abanengi abagulayo bayathatha amahlamvu besiyabilisa emakhaya ikakhulu abantu abayabe bekhwehlela umsobho uyanceda kakhulu esifubeni.

Abanye abantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma amaqhubu amancane, kukhona imithi yesintu asebeyihlanganise lemithi yesikhiwa bayifake phakathi kwamatshubhu amhlophe abantu bayagcoba leyomithi.

Ungangena ezindlini zenyanga kumbe izangoma imithi iyabe iseMaphepheninphakathi kwesaka elimhlophe kugcwele izinto ezinenginengi inyanga ezelapha ngazo abantu ababuya begula.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisayo siyayisebenzisa injalo ingamahlamvu singawawomisanga ufake phakathi kwesigubhu uthele amanzi kuhlale insuku ezintathu ubusunatha nxa ugula.

Kulezi insuku sebethatha imithi yesintu ,behlanganise lemithi yesikhiwa. Beyenze amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo ayabe elombala omhlophe. Kodwa abantu abanengi bathanda ukuzisebenzisela izihlahla ezingahlanganiswanga lemithi yesikhiwa.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni, zilamahlamvu acijileyo phambili aluhlaza. Izihlahla lezi zilusozo kakhulu emphilweni zabantu abagulayo. Ziyelapha iminye imikhuhlane emzimbeni.

Imithi yesintu kulezi nsuku abahlakaniphileyo sebesenza imali ngayo .Sebefaka imithi yesintu emagabheni amanengi ayabe elombala omhlophe lezivalo eziluhlaza bathengise bazitholele imali .

Emadolobheni sokulendawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu bayabe beyifake emagabheni amanengi atshiyeneyo, abantu abanengi abafuna ukuzelapha besebenzisa imithi yesintu bayaqonda kuleyo ndawo.

Amakhiwa asephindile futhi Aseyenzile amafutha okugcoba lapha emlonyeni besebenzisa imithi yesintu beyihlanganise leminye imithi yesikhiwa

Ibhokisi elilomuthi lilombala omhlophe kwezinye indawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ibizo lomuthi ophakathi.

Igabha elilombala omhlophe elamaphilisi lilesivalo esimhlophe, lilomzila olithanga libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi lendlela abantu okumele benathe ngawo amaphilisi

Izihlahlakazana esimila sinaba esilamahlamvu amakhulu aluhlaza silamaluba alithanga phakathi. Abanye nxa begula bayazelapha ngalesisihlahlakazana bayathatha amahlamvu.

Amaphilisi akumelanga etshaywe ngumoya yikho isikhathi esinengi amanye ayabe ephakathi kwamagabha alombala omhlophe avaliweyo ngezivalo ezimhlophe imbodlela iyabe ibhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi lendlela okumele abantu bewasebenzise ngayo.

Abantu abanengi abasegangeni endaweni egcwele amatshe phansi lezihlahla eziluhlaza tshoko phambili kwabo kukhona amanzi agelezeyo esuka phezulu bazidingela imithi yesintu ukuthi beyezelapha.

Abantu abasemasimini abanengi abagqoke okuluhlaza phezulu abanye njalo bagqoke okumhlophe abesilisa kanye labesifazana isihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza esiyelapha eminye imikhuhlani

Yisihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza abanye bengabuya bequphune befuna impande zaso besiyazelapha abanye njalo ngabathatha amahlamvu bewawomise besebewagiga bedle nxa besidla ulambazi besebewafaka phakathi

Eminye imithi yesintu sebeyihlanganisa lezikhiwa beyifake ematshubhini amhlophe abhaliweyo ngamabala aluhlaza omama nxa sebegeza amakhanda abo sebefuna ukuyaluka bayasebenzisa imithi leyi.

Nxa ukhwehlela ulesifuba esibuhlungu uyathatha amahlamvu elemoni uwabilise usikelele iginjer kanye legarlic ubilise unathe umsobho wakhona usebenzisa isipunu.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni, abanye bathatha amahlamvu befike bewawomise bebesebewagiga beqede besesethe ube ngumuthi wempuphu. Nxa umuntu esidla ilambazi kumbe enatha itiye uyafaka phakathi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi izihlahla ezigoqela isihlahla sepopo siyasithola egangeni. Abantu abangengi bayasebenzisa amhlamvu esihlahla lesi kumbe njalo bedle abantwana bepopo

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Abanye bayabuya bethatha impande zezihlahla lezi abanye basebenzisa amahlamvu nxa begula. Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu empilweni yabantu abagulayo.

Abantu abanengi ikakhulu abahlala emakhaya abathwali nzima nxa begula bayahamba egangeni beyezidingela amahlamvu ezihlahla abanye njalo ngabathatha impande beyezelapha ngekhaya umkhuhlane uphele.

Umuntu oyabe ephume izilonda kwesinye isikhathi uyasizwa ngamahlamvu ezihlahla aluhlaza agcwele egangeni. Bayakhamela umsobho wamahlamvu izilonda ziyavuka ziwomile umuntu ezwe esengcono.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu, abahlali begula. Imzimba yabo ihlala iqinile ngoba sonke isikhathi bayazinathela imithi leyi loma bengaguli, njalo bayithola lula ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Imithi yesintu eminengi abantu abazelapha ngayo siyithola ezhlahleni ezigcwele egangeni abanye bayathatha impande befike bezigige kube ngumuthi wempuphu umuntu nxa esidla ilambazi uyafaka phakathi kwenza imizimba iqine.

ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyabe zilamahlamvu aluhlaza njalo zilama luba abomvu kumbe alithanga zonke izihlahla lezi ziyelapha kakhulu abantu abagulayo njalo zitholakala lula

Ezinye izihlahla ezigcwele engangeni ziyasiza kakhulu abantu abagulayo. Abantu nxa bekhwehlela bayakwanisa ukuthatha amahlamvu ezihlahla zama lemoni kumbe amagwava bebilise benathe.

izihlahlakazana esizithola egangeni ziloncedo kakhulu ebantwini abagulayo abantu abahlala emakaya abakhulumi nxa begula bavele baqonde egangeni beyezidingela izihlahla bebuye bezelaphe

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni ezinye zilamaluba abomvu njalo ezinye zilamaluba alithanga zonke izihlahla ezigcwele agangeni zilusizo kakhulu ikakhulu ebantwini abagulayo ziyelapha.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye ziyathela izithelo ezidliwayo ezigoqela isihlahla somviyo isihlahla somthunduluka konke lokhu abantu bayahamba besiya kudinga egangeni ungadla umviyo umzimba wakho uyaqina.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza amancane sizithola egangeni abantu abanengi kulapho abathatha khona imithi yesintu evela ezihlahleni lezi bayathatha impande bazigige kube ngumuthi umuntu aqede anathe nxa egula.

Egangeni siyathola ibhobola elimila libe labantwana abakhulu abaluhlaza kwesinye isikhathi libe lamaluba alithanga. Lilamahlamvu amakhulu liyadliwa, abanye abantu bayatsheba ngalo liyenza umzimba uhlale uhlanzekile njalo uqinile.

Imithi yesintu itholakala lula. Abantu abanengi sebethanda ukuyisebenzisa. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Omunye engathatha amahlamvu, omunye njalo ethathe impande esiyazelapha.

Ezinye izihlahla ziyamila duzane komduli, umduli oyakwe ngezitina ezibomvu isihlahla esilamahlamvu aluhlaza isihlahla lesi abanye bayathatha amahlamvu nxa begula bezelapha singumuthi lesi sihlahla

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza esimila endaweni egcwele amatshe . Abantu abanengi kulezinsuku sebezilapha ngezihlahla ezitholakala egangeni nxa begula ngoba amaphilisi ezibhedlela awasekho.

Imithi yesintu abantu abanengi sebezisebenzisela yona ngoba ilula ukutholakala kulezi insuku izibhedlela azisela maphilisi kumbe imithi eziyipha abantu, abantu sebethenga nxa begula ngakho abantu sebeqina emithini yesintu.

Abantu abazinyanga kumbe izangoma basebenzisa kakhulu imithi yesiNtu nxa beselapha abantu abagulayo ngakho yibo abazi izihlahla ezinengi egangeni ukuthi ziyelapha iphi imikhuhlane.